duu maa viɛla duu puuni n bala bi zaŋla kuɣu maa n zaŋti dikpuna maa ka zaŋ dikpuna maa binyɛri shɛŋa n zaŋti teebuli nim maa kɔpu maa bi zaŋla di mini fulaawasi maa n zaŋti taba ka zaŋ teebuli maa n zaŋti tingbani maa